Cal man gonye ni poto madit ma gipito iye cai ma dong odongo ki itenge waneno godi.

Cal man gonye ni, kic murumo kin ping gitye temo cwiyo magitye cwiyo mor kicgi, ikin gi.